Eh to wasu mutane suna son koktains, saboda suna da ɗanɗano mai yawa da kuma haɗ haɗakar sinadari daban daban, haka nan suna iya zama kyawawan kayayyaki a lokacin biki ko taron misali: Ruwan inibi ruwan inibi nada ɗaɗin sha yayin cin abinci yana da nau nau nau nau'ika daban daban, waɗanda ke dacewa da nau'ikan abinci da dama, kuma wasu suna san ɗanɗanonsa na musamman ciki har da ni, lalle ina san inibi fiye da kowane irin ɗanɗano na sha, sannan giya nada saurin sha da kyau ga wasu kuma zaɓuɓɓukan ita wannan giya suna da yawa tinda yana da nau'ika da yawa wannan yasa yana da sauƙi a sami a sami ɗaya da ya dace da kowanne irin yanayi aka sami kai a cikin a cikinsa, ruwaye kamar irinsu gotka gin, da wiski, ana so sosai musamman a cikin koktais ɗin, suma suna bayarda zaɓuɓɓukan sinadari masu kyau, da ke sa a sha da kwanciyar hankali, daga wannan zaɓin abin sha na iya danganta da abubuwanda kamar ɗanɗano, yanayi, da kuma yadda ake gudanar da taron abinda yafi mahimmanci shine jin daɗi lokacin da ake tare da abokai, da yara, yayin da kuke jin daɗin abin sha, watan duwwaɗannan abubuwa ya danganta da irin yanayin da aka tsinci kai, da abokai ne ake tare, kokuwa taron ya haɗa da iyali ma'ana da mata, da ƴaƴa, da ƴan uwa, da kuma su abokan, dan haka abin sha ya danganta daga yanayin da aka tsinci kai mutanen da ake a cikin wannan yanayi, shine ze bada damar da kuma jin daɗin kawo abinda ya dangan yafi dangantuwa da wannan taran, wannan shine a taƙaice.